Uuna toka talelapo oshilongo shoka kashishi sheni, ohopumbwa okushendja iimaliwa mbyoka yomoshilongo sheni, niimaliwa yokoshilongo shaantu opo shininge oshipu kungoye wulande oshowo wulongethi iimaliwa yomoshilongo moka wayi.

Ombaanga yaVenduka ohayi fala omayakulo kaakwashigwana nuuna mondoolopa yontumba muna omauliko giipindi konyala ombaanga yaVenduka nayo ohayi kala yinamo okatenda kayo opo yakwathe aantu mboka yeya komauliko giipindi ,ya shangithe nenge ya mone iimaliwa.

Omahala goma landithilo, ogeli ga yooloka. Opuna omahala hoka ha ku adhika, iina unene mbyoka yi holike oku longithwa koonekwa. Oha ku adhika uupuyela mboka ha ya gwaya miipala, osho wo uunima wo ku tiliganeka omilungu, opo ya kale ta ya monika yoopala, yo ya kale ye li nawa.

Moombaanga omu na aapopi yomalaka ga yooloka opo yeshi ninge oshipu uuna taya kwatathana naamboka taya kwatathana naamboka haya longitha ombaanga yawo. Mono to adhamo omupopi gwelaka lyoshiwambo, omupopi gwelaka lyoshiingilisa, omupopi gwelaka lyoshiputu nomalaka galwe. Shino ohaye shiningi owala opo ya gandje etumwalaka lya yela lyuuvitikiwe ko.

Oongeshefa oonene ohadhi vulu oku eta oompito dhiilonga moshilongo, una aantu ya za kiilongo yilwe yeya oku tota oongeshefa dhawo moshilongo mono, ohashi kuthako onkalo yokwaana iilonga kaantu yomoshilongo.

Iisimpo oya yooloka miilongo aihe muuyuni mbuka ano inayi faathana . Kehe oshilongo oshina iimaliwa yawo yoludhi noludhi nonkene oshili shasimana opo omuntu wukale wuna ontseyo ndjono kutya iimaliwa inayi faathana. Nuuna toyi koshilongo shontumba owapumbwa okushendja opo wulongithe iimaliwa yomoshilongo shoka, opo wushi ninge oshipu.

Aanangeshefa olundji ohaya longitha omukalo gwoku kutha ko kondando, uuna omuntu a hala okulanda oshinima shontumba. Ohashi ningwa lundji opo aalandi yawo, ya vule okulanda oshinima shoka ya hala kondando yopevi, yo ya hupithepo natango ya ka lande shilwe.

Ombaanga yaVenduka oha yi gandja ekwatho kaantu mboka itaa yavulusha, moka hayi gandja ekwatho kaanasikola, ta yi gandja iikulya osho woo yilwe mbyoka ta yivulu oku kwatha okanona kaNamibia opo ka kale melongo. Iikulya mbyoka oha yi pewa aanasikola opo yalye yo yakale yena oonkondo dho kuya kenongelo.

Iisimpo oyi li ya yooloka , yo kayi na ongushu yi thike pamwe sha ikolelela moshilongo moka yili. Iimaliwa yimwe oyina ongushu yi li pombanda, nayimwe oyina ongushu yi li pevi.

Oshipa shongombe ohaku vulu okulongwa iinima oyindji, moka haku vulu okulongwa omapaya gomombunda, oondjato dhopeke osho wo oongaaku.

Iimaliwa nonando oyili ya simana noyina oshilonga oshinene, ohayi e ta woo uupyakadhi moonkalamwenyo dhaantu. Uungangala nuufuthi shi tawu londo pombanda omolwa iimaliwa. Aantu taya ka yaka nokukengelela opo ya mone iimaliwa.

Iimaliwa oyili ya yooloka miilongo ayihe muuyuni. Ano kapena oshilongo hashi longitha iimaliwa yafa yoshilongo oshikwawo, kutya nee uukwatya wiimaliwa nenge kondjundo yawo kayi thike pamwe.

Ombanga yoNedbank ohayi gandja omakwatho kaanulema. Moka haya vulu oku gandja uutemba noshowo yilwe mbyoka ya pumbiwa kaanulema yayoloka opo ya vule okuya komeho moonkalamwenyo dhawo.

Moositola oonene ohamu kala mu udha oshoka konyala aantu ayehe ohaye ya oku landa iipumbiwa yawo mbyoka ya pumbwa oku longitha mesiku kehe mokukalamwenyo kwayo.

Moondoolopa ohamu kala mu udha, oshoka konyala omo mehala moka aantu haya tsakanene, opo ya lande shoka ya hala. Oositola odhindji ohadhi monika moondoolopa. Aantu ngele taya zi komikunda oshowo palwe ohaye ya okulanda iinima yawo momangeshefelo moka mbyoka kaayi ko komikunda dhawo.

Iimaliwa oya yooloka ngele tashi ya moshilongo shontumba, onkene oshili shasimana opo wukale wuna otseyo yomuule kombinga yoshilongo shontumba uuna wa hala oku ka talelapo moshilongo muka, shika ohashi ku kwathele opo woo natango wu mone ompito yokushendja iimaliwa yoye wuyi tule yomoshilongo mu toyi, shiku ningile oshipu oku landa noku longitha.

Momiti ohamu vulu okundulukwa iinima ngaashi iitaafula, iipundi, oombete noshowo oosikopa ndhoka hadhi longithwa mokupungula iinima.

Oto vulu oku tumina oshimaliwa, tashi zi koombaanga yoye yimwe, weshi ukitha ko mpungulilo onkwawo, toshi ningi owala nongodhi yoye yopeke, uuna ongodhi yoye yopeke ya kwatakanithwa koompungulilo dhoye adhihe.

Iimaliwa oya yooloka uuna tashi ya moshilongo shontumba. IimaliwayaNamibia inayi fa iisimpo yomoAngola, South Afrika oshowo iilongo yilwe. Oya yooloka, onkene osha simana onga omukwashigwana wu kale wu na ontseyo yiimaliwa mbika, uuna to ka talela po oshilongo shontumba.

Oto vulu okusindana sha, uuna wa longitha okakalata koye kombaanga yotango yaNamibia, okulanda sha mositola yontumba, kashi na nee kutya omositola yiikulya, omositola yiikutu nenge mositola yoongaku.

Iimaliwa oyili yayooloka miilongo ayihe muuyuni, ongele okuukwatya wawo, oshowoo kongushu yawo shika oshiikolelelaa oshilongo shontumba moka yili.

Moongeshefa ohamu adhika iigwayomwa mbyoka hayi opaleke aakulukadhi, moka tu na mo uupuyela wokugwaya moshipala, uupena wokugwaya koombafu oshowo uunima wokutiliganeka komlungu, opo oomeme ya kale yo opala. Iinima mbika ohayi landwa moositola, opo yu ukilile.

Ombaanga yaVenduka ohayi kwathele omaudhano gontumba moka hayi gandja oshimaliwa, opo shi ka longithwe pethimbo lyomaudhano ngaka. Shika ohayi shi ningi unene ngaashi komaudhano gokatanga ko koompadhi nagalwe.

Momahala gomangeshefelo, iinima ohayi kala ya tulwa moolaka opo yi yoololwe. Oolaka dhiikulya ohadhi kala dhi ilile, dho dhomalovu nadhonodhi ilile osho wo oolaka dhoothewa naayihe mbyoka hayi longithwa momagumbo nandho ohadhi kala dhi ilile. Shino oha shi ningi oshipu opo omulandi a mone shoka a hala, ka ka kondowale koolaka hu ina endela.

Iimaliwa oyili ya simana noya pumbwa okulongithwa nuukeka ihe inayi longithwa pombambo. uuna weyimono kambadhala wupungulepo yilwe yo mbi tayi hupupo toyi longitha shoka wapumbwa pethimbo ndoka.

Ombaanga yaNedbank otayi kumagidha opo mboka haya longitha ompungulilo ndjoka ya kale ya kotoka yi iyagake kuungangala oshowo kuulunga, naashino otaye shi ningi uuna taya lopota oonomola ndhoka taye ya dhengele.

Mongashingeyi omolwa ehumokomeho ndyoka lyi li po, aantu ohaa landa iinima yawo taa longitha oongodhi dhawo dhopeke, moka haa dhengele owala koositola nenge ndi tye komahangano hoka ya hala okulanda e taa longekidhilwa shoka ya hala, e taa futu. Ethimbo limwe ohashi tumwa, ethimbo limwe oho ke shi tala ko ngoye mwene.

Ombaanga yaVenduka oye shi ninga oshipu kwaa mboka haya longitha ombaanga ndjoka, oshoka omuntu oho shangitha ashike okakalata koye, ngoye to kwatakanithwa komapungulilo yoye. Ngele owa hala okutuma oshimaliwa, oho tuma ashike nongodhi yoye wuli megumbo. Ihashi pula omuntu a ye kombelewa.

Momahala gomanwino nondo ohamu kala mu na aantu ya nyanyukwa, aantu mbaka ohaya kala taya nu omandoli. Omandoli oge na uupyakadhi momalutu gaantu, shono hashi vulu okuteya po uukolele. Pethimbo limwe uuna omuntu a kolwa oha vulu okueta iiponga oyindji, moka ta vulu okudhenga mukwawo nenge a ka hinge a kolwa.

Ombaanga yaVenduka ohayi kwatha mboka yahala okwiilonga yo ya mone ontseyo yomuule kombinga yiinima yontumba, ohayi kwatha okufuta iimaliwa yokwiilongitha.

Ongushu yiimaliwa oyi li ya yooloka miilongo ayihe muuyuni. Miilongo yimwe oyi na ongushu ya londa, nayimwe oyi na ongushu yi li pevi lela.

Mongashingeyi aanangeshefa aashona nayo otaya taamba iimaliwa mbyoka tayi tumwa okuza kongodhi. Uuna wa hala okulanda sha ndele kunasha oshimaliwa peke oto vulu oku uvathana nomulandithi eto mu tumine oshimaliwa kongodhi ye ndjoka yopeke.

Iiyimati mbyoka hayi likolwa okuza momapya noshowo miikunino ohayi yogwa e tayi falwa momagumbo yi ka liwe, oshoka oyi na uundjolowele wa gwana mboka wa pumbiwa molutu lwomuntu, opo a kale ye li muukolele. Nayilwe ohayi ka landithwa po, yi ka landwe kaantu ye ke yi lye po.

Oongeshefa otadhi gandja oompito dhiilonga kwamboka ka yena iilonga, opo ya ka longe momahala gomangeshefelo, e taya kala taya imonene po sha shuuhupilo.

Uuna wahala ombaanga yotango yaNamibia ohoyi owala poshitayi shoka shili popepi nangoye tofaalele okamutse koye opo wuka tote ombaanga yoye.

Iimanawa oyili ya yooloka moshilongo kehe muuyuni ongelw okuukwatya wayo oshowo kondando yawo. Iilongo yimwe oyina iimaliwa yina ondando yili pombanda nayimwe oyina ondando yili pevi lela.

Aanangeshefa yoohauto ohaya vulu okulanditha oohauto ndhoka dhalonga nale . Haya landa oohauto, eta yeya yedhi landithululepo . Oohauto ndhoka dha longithwa nale ohadhi landithwa kondando yili pevi , shono tashi shiningi oshipu kwaamboka yena iiyemo iishona nayo yavule okwiimonena oshitukutuku shayo, opo yeshi longithe nayo.

Ombaanga yavenduka ohayi kwathele oku yambulapo aakwashigwana oshowo aanasikola. shika ohaye shiningi moku gandja omagano kosikola yontumba uuna ya pumbwasha, ya pumbwa nando iikulya oshowo yilwe mbyoka tayi kwatha elongo opo lyiye komeho.

Oongodhi dhopeke odhe shi ningi oshipu opo aantu kaya ka thike koombelewa dhontumba una ya hala oku ka futa nditye nande omeya, omalusheno oshowo yilwe mbyoka ya pumbwa oku futwa ihe oto futu owala nongodhi yoye ano mono ho tumitha eto kala ino yako.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi gandja omikuli kaalongwa mboka ya hala okuka tsikila omayilongo gawo kiiputidhilo yopombanda. Ohayi gandja oshimaliwa shontumba shoka tashi ka futa enongele.

Omiti ohamu hongwa iinima oyindji ya simana, mbyoka hayi longithwa momagumbo getu. Ohamu vulu okuhongwa iipundi mbyoka hayi kuutumbwa, hamu hongwa wo niitaafula hoka haku tentekwa sha.

Aantu ohaya zala iizalomwa oyindji , mbyoka haya landa komahala gomangeshefelo nenge yeyi ninge yoyene. Ohaya zala oohema, oongaku, oombulukweya noohulukweya.

Oshikatha shongombe oha mu ningwa iilongithomwa mbyoka hayi vulu oku kuthwamo ha mu vulu okulongwa omapaya, oondjato oshowo oongaku, ndhika oha yi longwamo e tayi ka landithwa omuntu e ta monomo iimaliwa.

Una wuli kenongelo nenge wa hala oku shuna koosikola ndele kuna iimaliwa yoku kiifutila nenge yoku kukwatha opo wu kale wa longwa. Oto vulu oku ya komapungulilo gopashimaliwa hono toka pewa ko oongunga etoya wudhi fute una wa mana oku iilonga.

Oshili sha simana opo wutseye eyooloko pokati kiimaliwa yomoshilongo sheni oshowoo iimaliwa yokiilongo yimwe. Iimaliwa inayi faathana ongele opuukwatya wayo nenge opo ndjundo yawo. Iimaliwa yimwe oyina ongushu yili pombanda nayimwe oyina ongushu yili pevi.

Oto vulu oku pungula iisimpo yoye, ngoye wu ka landele aakwanezimo yoye, osho wo aaholike yoye omagano gontumba, ngoka taga vulu oku ya uvitha nawa, osho wo oku ya nyanyudha.

Uuna wayi moongeshefa oonene omo to adha ano uutemba nenge uutololi mboka hawu longithwa komuntu ngoka talanda sha . Omuntu oha tula mo ihe iinima ye mokatemba moka eta undula shika ohashi ningi oshipu komuntu uuna ngele talanda iinima oyindji opo kaahumbate nenge apapate peke.

Omahala gomangeshethelo ohaga kala gu udha nonkondo nuna omuntu wuli momahala ngano owa pumbwa oku kala wakotoka oshoka haantu ayehe ye endela oku landa iinima yawo nenge ye endela iinima iwanawa, ihe omuna nokalyamupombo mboka ya hala oku yakulako uundjato waantu noku yakulako iinima yaantu onkene kala wakotoka una wuli momahala gomangeshethelo.

Ongodhi yopeke oyili yeshininga oshipu uuna omuntu a hala oku longitha ombaanga yoye yomapungulo yotango ya Namibia, shika ohoshi ningi owala uuna okakalata koye kongodhi ka kwatakanithwa kumwe nombaanga yoye yoma pungulilo opo wu vule oku tuma oshimaliwa wuli kegumbo.

Momanongelo aanasikola oya pumbwa okulongwa esimano lyoku kwata nawa iimaliwa na nkene yena oku pungula iisimpo yawo, shino otashi kwatha opo uuna yaka koka ya kale aakuluntu yu uviteko taya vulu okulongitha oshimaliwa nuukeka.

Iimaliwa oyi li ya simana onkene oya pumbwa okulongithwa nuukeka nosho woo okukwatwa nawa. Uuna wa mana okulanda iinima mbyoka ya simana nenge okufuta iinima mbyoka yi na oshilonga, iisimpo mbyoka tayi hupupo yi pungula opo wu keyi longithe monakuyiwa.

Ombaanga yavenduka ohayi tulamo omathigathano, moka omuntu havulu okwiimonena mo iimaliwa, nenge okakalata koku kalandasha mositola, ngaashi moositola dhiikulya.

Ombaanga ya Net Bank ohayi vulu oku gandja omikuli kaantu mboka haye yi longitha opo ya kwathele oongeshefa dhawo dhiye komeho oshowo oku hwepopaleka oonkaalamwenyo dhaantu.

Iimaliwa nonando oya simana, oya pumbwa okukwatwa nawa nokulongithwa nuukeka. Uuna omuntu a mona oshimaliwa longitha po ngaa shimwe naambi tayi hupu po yi pungula wa ningila uuna pwe ya nando omaupyakadhi gontumba wu kale wu na po sha shoka tashi ku kwatha.

Ombaanga yoNedbank ohayi gaandja omukuli kaalongwa mboka yahala okukatsikila neiilongo lyawo kiiputudhilo yopombanda moka omulongwa hapewa oshimaliwa akafute osikola nenge ekiikwathele mwashoka tashi pulwa menongelo.

Uuna wanyolitha okakalata koye kongodhi ohashi vulu okukukwatha opo ka kwatakanithe kumwe nompungulilo yoye ya Venduka sho shininge oshipu kongoye uuna wahala okutumina omuntu gulwe iimaliwa.

Ombaanga yotango yaNamibia ohayi vulu oku gandja oshimaliwa onga omagano kuudhano wontumba, opo uudhano mbuka wuvule okuya komeho.

Ombanga yavenduka oye shiningi oshipu kwamboka ha yeyilongitha opo yatume iimaliwa talongitha ongodhi dhawo dhopeke, inashipumbwa yaye komapungulilo gawo awo ohapumbwa owala okakalata koye kongodhi kakale ka kwatakanithwa kumwe nompungulilo yoye

Aanangeshefa aanene ohaya vulu oku kutha ko kondando yoshinima shontumba shoka taya landitha taya kutha ko iimaliwa yilwe opo shininge oshipu komulandi a lande kondando yili pevi elela.

Iilongo ayihe muuyuni oyina omaludhi giimaliwa yawo. Iimaliwa mbyoka yili moNamibia inayi fa mbi yili muAngola osho woo koSouth Africa nayilwe. Onkene oshasimana opo omuntu wukale watseya eyooloko lyiimaliwa mbika opo shininge oshipu uuna waka talelapo kiilongo yaantu.

Owuna okupingakanitha iimaliwa yomoshilongo shoye nomoshilongo shilwe uuna wahala okuya moshilongo kaashishi shaayeni. Owapumbwa okuya koompungulilo etofalako iimaliwa yoye ngoye etoziko niimaliwa yoko shilongo hwiyaka.

Aanangeshefa aashona nayo ohaya tambula iimaliwa mbyoka haya tuminwa kongoodhi. Ngele omulandi gwo ntumba keena oshimaliwa peke otavulu okutumina omulandithi oshimaliwa ko ngodhi ye yo peke etekeshi talako mee ndelelo.

Aanangeshefa oyendji ohaya longitha omukalo gwokukutha ko kondando yoshinima shontumba shoka taya landitha, shika ohayeshi ningi olundji uuna oshinima shakala mo mongeshefa nenge yahala oku eta mo shilwe oshipe.

Omiti ndhoka dha kukuta ohamu hongwa iipundi niitaafula mbyoka hatu vulu okulongitha komanongelo oshowo momagumbo , moombelewa naapuhe mpoka hapu vulu okukala aantu ya kuutumba . Iipundi mbika oto vulu okuyi tula moondunda dhetu dhokugondja opo tukuutumbe ko.

Omuntu uuna wa longa oshilongo shasimana oho pewa ondjambi, nondjambi ndjika ohayi ya molupe lwoshimaliwa, noshimaliwa osha pumbwa oku kwati wa nawa. Uuna walongitha po shoka yahala oku longitha, thiga po ngaa shontumba shoka to vulu oku siikilila ngoye wushi longithe woo natango uuna pweya uutsakadhi wontumba.

Ombaanga yotango yaNamibia oha yi gandja omikulli kwaamboka ha ya longitha ompungulilo ndjoka. Oha ya gandja omikuli dhoku landa egumbo, oshitukutuku osho woo yilwe. Omikuli dhino oha dhi futwa muule wethimbo lyontumba.

Momahala gomangeshefelo ohamu kala mu udha nuuna omuntu wu li momahala ngaka owa pumbwa oku kala wa kotoka oshoka nookalyamupombo omo haya kala. Owa pumbwa oku kala wa kwata nawa okandjato koye, ongodhi yoye naayihe mbyoka wa landa opo wala wu keelele ookalyamupombo kaa ye ku yakule iinima yoye.

Oompungulilo odhindji ngaashi ompungulilo yaVenduka ohadhi tula mo omathigathano moka mboka haya longitha ombanga ndjoka taya vulu okuisindanena mo sha. Ohaya vulu okuisindanena mo nando ongodhi, ohauto nayilwe ya simana mbyoka taya ka vula okulongitha.

Ombaanga yaVenduka otayi kunkilile aantu opo ya kale ya kotoka uuna taya longitha oompungulilo dhawo . Inaya pumbwa okugandja oonomola ndhoka dhi li kuukalata komuntu gulwe nenge okugandja onomola ndjoka yombaanga yoye komuntu gumwe, ihe ya kale ya kotoka, oshoka uulunga owundji.

Uuna toka talela po koshilongo shilwe owapumbwa oku pinganitha iimaliwa yokoshilongo hoka toyi niimaliwa mbi yomoshilongo sheni. Shino ohashi kwatha oshoka iilongo ihayi longitha iiimaliwa yafathana.

Ongushu yiisimpo oyili ya yooloka kiilongo ayihe muuyuni. Shino osha hala okutya kehe moshilongo iimaliwa oyina ongushu yawo yi vulithe yoshilongo oshikwawo. Thimbo limwe ohayi kala oyindji ethimbo limwe ongushu ohayi kala yili pevi lela.

Mongaashingeyi oongeshefa oonene odhili dha andjakana oshilongo ashihe nokomikunda otadhi monikako woo, shino osha ningi oshiwanawa opo aantu uuna yahala oku landasha kaya ende iinano iile ihe yalande owala moongeshefa ndhono dhili popepi nayo.

Momahala gomangeshefelo nenge moositola oha mu kala muna oolaka, oolaka ndhika odhe shininga oshipu ano opo omuntu kehe a mone shoka ta kongo kutya oshili molaka yi ipi, ano iilandithomwa oha yikala yatopolwa iikulya oha yikala yi itulilwa kombinga yilwe, oothewa nomagadhi oyi itulilwa kombinga yilwe, iikulya yiimuna oyi itulilwa kombinga yimwe opo mu kale mwa opala.

Ombaanga yaVenduka otayi gandja ompito kaantu mboka taya futu aaniilonga yawo, opo yaa fute we aantu iimaliwa pomake, ihe otaya vulu okuyi tuminwa koongodhi dhawo nenge koompungulilo dhawo . Shika otaye shi ningi nuupu, inaya pumbwa okuya koombelewa dhombaanga, ihe otashi ningwa owala koongodhi ndhoka dhopeke.

Oto vulu okulanda ohauto to longitha ombaanga hono ho pewa ko omukuli, opo wu lande oshitukutuku shoye, ngoye omukuli gwaantu to ke gu shuna ko pethimbo ndi wu wete kutya olya opala kungoye nenge muule wethimbo ndi wa pewa.

Oongombe odha simana unene. Koongombe ohaku zi oshipa . Moshipa shoka hamu vulu oku longwa iilongithomwa nenge iizalomwa ngaashi oondjatha, oongaku nosho woo uumpunda nomapaya.

Uuna aantu ya kutha mo iilikolomwa momapya ngele ya adha okulikolwa mo, ohayi falwa komahala gomangeshefelo hono hayi kalandithwa po. Ohayi landithwa ya gongelwa muundumba wa yooloka moka omatama, oonyanga oshowo iikwamboga nayo yiitulilwa, opo shi ninge oshipu kaalandi ya lande shoka ya hala.

Iisimpo oya simana moshilongo noonkondo nowu na okukala wa kotoka uuna to yi longitha, oshoka oombudhi, ookalyamupombo ohaya kala oku eta po iimaliwa yawo yoyene mbyoka ye elekela mbyoka yi li moshili. Owu na okutala ngele oshimaliwa shoka wu na oshokolela ngaa.

Oongeshefa odhili omaludhi nomaludhi hoka haku adhika oongeshefa dhiikulya. oongeshefa dhilongithomwa yomomagumbo noongeshefa dhiizalomwa odhili dhatopolwa opo shininge oshipu kwangoka ahala okulanda sha.

Ombaanga yaVenduka ohayi gandja iimaliwa onga omagano koosikola dhontumba, opo dhi tunge oosikola, yo aalongwa opo ya mone elongo lyili nawa.

Iimaliwa mbyoka to tuminwa kongodhi oto vulu oku ke yi nana ko mositola yopopepi ndjoka wu li puyo, unene tuu ngele iimaliwa oya tumwa okuza kombaanga yotango yopashigwana. Oho yi owala mositola e to ka pewa ko oshimaliwa shoye pehala lyokuya komashina gokunana iimaliwa. Shika oye shi ningi oshipu kaakwashigwana.

Moongeshefa mongashingeyi iilongithomwa nenge iilandithomwa ohayi kala ya tulwa moolaka tayi ulike kutya omo yili. Nuuna omuntu toka landa oshinima ihoka kongakongawe wu talatale ngele kushiwete ihe ohoyi owala wukilila mpoka puna oshinima shoka wu shi wete oshoka oshili moolaka dhambwalangandja nodha yela nawa tadhi ulike oshinima.

Oto vulu oku isindanena oshimaliwa shoye shongodhi, una wa kutha ombinga momathigathano gombaanga yaVenduka, mono ho ningi oshinima shontumba, e to hogololwa mo wu sindane.

Mongaashingeyi oongeshefa odhindji odhili dha gandja ompito yiilonga kaantu yo momudhiingoloko, shino tashi kwatha opo shi shunithe ompito yokwaana iilonga pevi.

Epingakanitho lyiimaliwa miilongo olili lya yooloka mesiku kehe oshoka oongushu dhiimaliwa ihadhi kala dhili dha lalakana aawe ohadhi shendje kehe esiku . Onkene uuna toka talelapo oshilongo shilwe owa pumbwa okutseya kutya oshimaliwa shayo esiku ndoka oshili pongushu yini.

Ongushu yiimaliwa oyili yayoloka moshilongo kehe. Iilongo yimwe oyina ongushu yiimaliwa ya londa. Nayilwe oyina ongushu yoshimaliwa yili pevi. Oshiholelwa ongushu yiimaliwa yaNamibia oya londa kwaambi yiimaliwa yaAngola.

Ombaanga yaVenduka ohayi gandja omikuli kaantu mboka ya hala oku katota oongeshefa dhawo, ohayi kwathele wo natango omuntu opo amone kutya oshimaliwa shotumba oteshi longitha ngiini mokutota ongeshefa ye.

Iimaliwa oyili ya simana uunene nonkene uuna omuntu wa mono oshimaliwa owa pumbwa okushi longitha shoka sha simana na mbyoka tayi hupupo toyi pungula opo wukeyi longithewo molweetho talu landulako nenge uuna wuna uupyakadhi wontumba mboka tawu ka pula oshimaliwa meendelelo.

Iimaliwa ohayi ka pungulwa koombaanga, moka tuna oombaanga dha yooloka, tuna ombaanga ngaashi yotango yaNamibia, ombaanga yaVenduka, ombaanga yomuthika gopombanda oshowo ombaanga yoNEDBANK. Kehe omukwashigwana oha longitha ombaanga ndjoka e wete yemu opalela, opo a pungule.

Uuna to longitha ombaanga owa pumbwa oku kala wuna ontseyo yomuule kombinga yuungangala oshowo wu yande oku kengelelwa kumboka ya hala oku yaka po iimaliwa yaantu, onkene owa pumbwa oku dhengela onomola yokompungulilo hoka yiku kwathele.

Iimaliwa oyi li omaludhi nomaludhi mpoka pu na iimaliwa yomafo oshowo iimaliwa iikukutu noyi li yaa yooloka moshilongo noshilongo inayi faathana tuu nande. Iimaliwa yaAngola inayi fa iimaliwa yaNamibia. Onkene onga omukwashigwana ho longitha iimaliwa mbika owu na okukala wa tseya eyooloko lyayo.

Omandoli oge li ge holike pethimbo lyongashingeyi, nonando oge na ondilo, aagundjuka yanakanena ohaa landa omalovu gawo. Taya kuutumbwa, taya nu, taya iyuvitha nawa, ihe ethimbo limwe ohaga eta oonyenyeta nokuga eta iinima iiwinayi.

Epinganitho lyiimaliwa ohali kala unene pokati kiilongo ya yooloka moka uuna omuntu a ka talela po oshilongo shilwe a pumbwa okupingakanitha iimaliwa yomoshilongo she mu e li niimaliwa yokoshilongo hu ta yi, opo shi vule nenge opo a vule oku ka longitha iimaliwa mbyo.

Nonando otatu kambadhala okuyanda embugaleke po omiti dhimwe ohadhi tetwa po, opo dhi gandje ompito komikwawo dhi koke nawa. Omiti ndhono dha tetwa po ohadhi hongwa e tadhi ningi iitaafula, iipundi, oosikopa noshowo yilwe. Iinima mbika ohayi landithwa nenge yi longithwe momagumbo esiku kehe.

Aalandithi nenge aanangeshefa yiikutu, oha ya kala ya yoolola iizalomwa yawo sho yi li moolaka. Oha yi kala ihe ya topolwa kutya ndjika ombinga yiikutu yaalumentu aakuluntu, naandjika ombinga yiikutu yaakuluntu, aakiintu. Naahuka, okombinga yiikutu yuunona. Shono opo ye shi ninge oshipu kaalandi, opo ya mone mpoka puna yawo.

Ombaanga ya Venduka oye eta uutayi uushona pooha noosikola . Opo aanasikola kaya endewe iinano iile uuna ya hala iimaliwa.

Ombaanga yotango yaNamibia, ohayi gandja uuyelele wankene wuna okupungula oshimaliwa shontumba wuke shilongithe uuna waadhika kuudhigu wontumba. Uuyelele mboka ohawu gandjwa uuna wadhengele kombelewa, nenge uuna wayiko topewa uuyelele awuhe mboka wapumbwa opo wulandule omilandu ndi dhina okulandulwa wupungule oshimaliwa shoye.

Iiyimati oshowo iikwamboga mbyoka hayi likolwa momapya nomiikunino ohayi falwa komahala gomalandithilo hoka hayi ka landithwa. Ohayi landwa kwaamboka kaaye na iinima ya tya ngaaka miikunino yawo nenge mboka kaaye na iikunino. Ohayi landithwa ya topolwa, omayapula ogi i tulilwa mpeyaka, oshowo omalemune ayihe, opo shi ninge oshipu komulandi.

Eliko lyoshilongo shetu olya kwatelwa po unene kiimaliwa. Iimaliwa oyi li omaludhi nomaludhi. Pu na iimaliwa iikukutu noshowo iimaliwa yomafo. Iimaliwa ohayi longithwa okulanda nenge okufuta omuntu e ku longela oshilonga shontumba. Otwa pumbwa okukwata nawa iimaliwa yetu, opo kaayi kanithe ongushu.

Epingathano lyiimaliwa olyili lyasimana unene molwaashoka uuna toka talelapo oshilongo shilwe owapumbwa okupinganitha iimaliwa yomoshilongo sheni niimaliwa yomoshilongo yaamoka toyi opo wuvule okukeyilongitha.

Oongeshefa oonene ohadhi tula iilandithomwa yawo moolaka moka hayi kala yapakelwa shiikolelela koluzi osho woo koondando nukwatya washoka taya landitha.

Iilandithomwa moongeshefa ohayi kala yili mo yapakelwa moolaka moka hayi kala ya pakelwa shi ikolelela kuukwatya wawo oshowo koludhi lwawo.

Ombaanga yaVenduka oyi na iitayi oyindji moshilongo. Moka iitayi tayi adhika moondolopa adhihe konyala moshilongo Namibia. Shika oyeshi ningile oshipu kaantu mboka haya longitha ompungulilo ndjika opo ya kale yeli popepi niitayi nenge noombelewa dhombaanga yaVenduka.

Omiti dhimwe ohadhi tetwa po opo ku keelelwe kaadhi mene unene nenge dhi koke dhili mumwe unene. Omiti ndhoka hadhi tetwapo ohamu vulu oku hongwa iipilangi, iipilangi mbika ohayi ka longithwa momatungo uuna aantu taya tungu nenge yi longithwe okuninga iitaafula nayilwe.

Uuna tolongitha ombaanga yotango yaNamibia, ino pumbwa oku gandja uuyelele wothaatha shinasha nuukwatya wompungulilo yoye. Ngele tashiya konomola ndjoka holongitha opo wuku theko oshimaliwa kongodhi nenge onomola yokakalata koye, opo wugamene uulunga, ino pumbwa oku yi gandja.

Oshimaliwa ka shishi shomu moni, ihe oshamu kwati. Uuna wamona iisimpo yoye, ino yi longithapo ayihe, ino yi longithapo miinima ya nathangwa, ano wukanwe nenge omandoli, nenge wuyidhanepo, aawoo, pungula opo woo natango wukeyilongithe uuna pweyasha shasimana.

Ompungulilo dhoombaanga ngaashi oStandard Bank , ohayi gandja oshimaliwa shontumba komahangano gamwe giili , opo yakwathele omahangano gayambukepo , go gatungale, go gakwathe wo aakwashigwana . Shika oye shi ningi ya gandje onga omagano, opo omahangano ngoka gakoke.

Omapungulilo gopashimaliwa ngaashi naana ombaanga yotango yopashigwana ohamukala muna epungulo lyoshimaliwa hoka hotulako owala oshimaliwa togongele. Oshimaliwa ne shono togongele, ohashi vulu okukala tashi indjipala komwedhi, ano ombaanga tayi kugwedheleko ngaa kashona. Iimaliwa ne mbyoka hogongele oto vulu okukeyilongitha muule wethimbo lyontumba, tokeyilongitha oshinima shatya shasimana.

Omahala gomalandutho ohaga kala gayooloka, mpono puna ehala mpoka hapu adhika iikulya iitalala nampoka hapu adhika mbiya kukutikwa. Pomahala ne mpa hapu adhika iikulya yakukutikwa ohatu adha po oomboga, oontangu dhakukuta, oohi dhakukuta noshowo yilwe, noombuto natango oko hatudhi adha haku ithanwa komatala.

Aanafaalama oyendji uuna ya likola iilikolomwa yomiikunino yawo ohaya fala komahala gomangeshefelo, opo ya ka ngeshefe shoka ya likola miikunino yawo.

Mombaanga yaVenduka oha mu adhika aapopi yomalaka gayooloka, ye shi ningila oshipu opo kehe ngoka te ya oku kwathelwa mo, a vule oku uvako elaka lye ndoka ha popi.

Ombaanga yo Nedbank oya tula iitayi moondoolopa adhihe moshilongo opo shi ninge oshipu kaa kwashigwana mboka haya longitha ompungulilo ndjoka. Ya kale taya vulu oku adha kwaashoka ya hala uuna ya hala oku longitha ombaanga.

Ombaanga yaVenduka ohayi vulu oku gandja oompito, opo aantu ya sindane sha shika ohashi ningi oompito miinima oyindji.

Mongashingeyi uuna wa hala okulanda sha ino pumbwa okukala wu na oshimaliwa peke, opo wu lande shoka wa hala, ihe oto vulu okutuma oshimaliwa kongodhi yomulandithi ngoye to pewa shoka wa hala.

Uuna tolongitha okakalata koye kompungulilo oto vulu okusindana oshimaliwa shontumba nenge wiisindanene mo okakalata kokukalanda sha nenge wiisindanene ohauto yoye.

Omuntu otovulu okutuma oshimaliwa tolongitha ongodhi yoye yopeke opo wutumine omuntu gulwe toshiningi wuli megumbo shika ohashi vulika owala uuna okakalata koye kongodhi kakwatakanithwa kumwe nompungulilo yoye.

Omukokele ngele oku na ompungulilo osha simana, opo a londodhwe kaa gandje uuyelele we wombaanga komuntu gumwe i ili, oshoka ookalyamupombo oya ninga oyendji mboka ya hala okukengelela aantu unene ngaa aakulupe, yo taya kutha ko iimaliwa yaantu. Aakulupe naya londodhwe ya kale ya koto ka.

Omuntu una wakatalela po oshilongo shontumba shoka kashishi shandjeni owapumbwa oku pengenitha iimaliwa yomoshilongo sheni niimalwa yomoshilongo moka wuka opo wuvule okukalongitha iiponda mbyoka moshilongo shaantu.

Okakalata koye hono ho pewa kombaanga, oha ka vulu okulongithwa pomashina gombaanga okunana mo iimaliwa, nenge oku tumina omuntu gulwe. Ohaka vulu wo okulongithwa moositola, uuna tolanda sha. Ano tofutu nokakalata, yo taa kutha iimaliwa kombaanga yoye peha lyokugandja iimaliwa peke.

Onga aagundjuka oshili sha simana oku pukulula aakulupe yetu noku yakumagidha opo kaya gandje omaukwatya gomapungulilo gawo kaantu mboka kayeeshi opo ku keelelwe uulunga .

Uuna wa hala okulanda oshinima shontumba nenge wa hala okufuta omahangano gontumba oto vulu okushi ninga nongodhi yoye yopeke ethimbo kehe nakehe pamwe mpoka wu li.

Oto vulu okulanda oshitukutuku nenge egumbo nombaanga yoye. Ombaanga oyo hayi futu oshimaliwa shoka, ngoye toshi shunitha nenge toshi futu muule wethimbo lyontumba.

Iipundi oshowo iitaafula mbyoka yahongwa miiti konyala ohayi tulwa moondunda yokugondja moka hamu gondjwa nenge hamu vulu oku kundilwa aayenda. Iipundi yilwe ohayi tulwa koosikola opo wo aanasikola yakavule oku kuutumba ko noshowo moombelewa adhihe.

Opuna omahala gomainyanyudho poka hapu vulu okwaa dhika iikulya yomeendelelo na uuna omuntu inoohala oku ka teleka oto vulu oku landa iikulya yatsa nale mbyoka tayi thikile owala tayi liwa.

Moongeshefa odhindji iilandithomwa oya tulwa moolaka, shika oye shi ningi oshipu, opo mboka taye ya oku landa ya mone kutya shi ya hala oshi li molaka yi ni po. Ohayi kala ya pakelwa shi ikolelela kutya mbino oyoludhi luni . Oothewa ohadhi kala dhi itulilwa mpeyaka oshowo iikulya nayihe mbyoka tayi landithwa.

Oshili shasimana opo wukale watseya iimaliwa yomaludhi nomaludhi ngoye totseya woo ongushu yiimaliwa mbyoka ,oshoka uuna to ka dhika kompumbwe yoku katalelapo koshilongo shilwe otopumbwa oku shendja iimaliwa yomoshilongo shoye wuyi tule miimaliwa yomoshilongo moka toka talelapo.

Oongeshefa odhindji odhili dha gandja ompito yiilonga kaantu yomomudhiingoloko. Shika oshili sha simana oshoka otashi keelele onkalo yokwaana iilonga moshilongo.

Oto vulu oku landa ongodhi yoye yopeke nombaanga ndjoka ho longitha. Ombaanga yaNedbank nayo ohayi gandja ompito kwaamboka haye yi longitha, opo ya vule oku landa oongodhi dhawo nombaanga oshowo iinima ayihe mbyoka tayi vulu oku landwa nombaanga.

Omiti odhi na oshilonga sha simana nonando otwa pumbwa oku dhi kaleka po dha thikama, dhimwe ohadhi tetwa po, opo dhi ninge iilongithomwa mono hamu vulu okuhongwa iipundi, iitaafula, omatemba nosho wo yilwe. Mbika ohayi vulu okulandithwa e tayi eta po iimaliwa mbyono tayi vulu okulongithwa shilwe.

Oongeshefa odhi li omaludhi nomaludhi. Moka tu na mo oongeshefa dhiizalomwa, e tapu kala pu na oongeshefa ndhoka tadhi landitha iiyata. Uuna omuntu wa hala oshiyata shontumba wu ka hondjithe nando ohema yoye oto vulu okuya moongeshefa e to ka landa mo oshiyata shoye e to ka hondjitha. Opu na oongeshefa ndhoka tadhi landitha iikulya, oongeshefa ndhoka tadhi landitha omiti noshowo yilwe.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi gandja ompito kaakwashigwana nenge kwaa mboka taye yi longitha opo ya siikile nokupungula iimaliwa. Iimaliwa mbyoka ohayi siikilwa sigo ya gwana shontumba. Uuna omuntu a hala okukalanda ohauto nenge egumbo oha vulu okulongitha iimaliwa mbyoka a kala a pungula komapungulilo.

Oongeshefa ohashi landitha iinima mbyoka yaza meni lyoshilongo, nayilwe ohayi kuthwa kondje yiilongo. Shino ohashi ningi oshipu opo ya gwanithe po oompumbwe dhaantu yomehala moka nenge oompumbwe dhaakwashigwana.

Oombaanga ohadhi longekidha omaudhano mono aadhani haya kutha ombinga nokusindana sha. Ohashi kwathele wo natango mboka ye na uulema wontumba ngaashi okugandja uutemba, uuti woku endela ko nayilwe mbyoka tayi vulu okukwathela mboka ye na uulema, opo ya vule okukala ye li nawa nuulema wawo.d

Ombaanga yotango yopashigwana oye shi ningi oshipu kwaa mboka haya longitha ombaanga ndjoka, opo uuna taya ka landa sha kaya ye we ye na iimaliwa peke, ihe otaya vulu okulongitha okakalata kawo, opo ya lande. Shika ohashi ningwa uuna mongeshefa moka mu na okashina hoka haka kwatha opo ku ze iimaliwa.

Ombaanga yotango yopashigwana moNamibia oya eta po omukalo omupe uuna wa pumbwa oku landa sha ino pumbwa oku kala wuna oshimaliwa peke, ihe oto vulu okuya mositola eto kutha oka kalata koye kombaanga hoka oko toka futitha.

Momagumbo gongashingeyi omu na oondunda dhokulila moka hamu adhika iipundi oshowo oshitaafula. Olundji iipundi niitaafula mbika ohayi kala ya hongwa momiti, ndhoka hadhi hongwa etamu zi iipundi niitaafula mbyoka ya landwa po kaanegumbo opo ye yi longithe.

Uuna toka talela po oshilongo kaashi shi shaandjeni, oshili sha simana opo pingenithe iimaliwa yomoshilongo moka wuuka nayoye, onkene owa pumbwa oku kala wuna ontseyo yomuule kombinga yiimaliwa yomoshilongo moka, oshowo ongushu yayo.

Ompungulilo yoshimaliwa ndjoka ya Venduka oyi yi itopolola moshilongo ashihe ano kehe mondoolopa to adha omuwa oku adhamo oshitayi shompungulilo ndjono ya Venduka shono hashi ningi oshipu aantu ayehe ya mone nenge yakale yeli popepi noshitayi shontumba sho shiyaningile oshipu okulongitha ombaanga.

Ombaanga yaVenduka ohayi kwathele mboka haa longitha ompungulilo yawo oshimaliwa uuna ya adhika kuupyakadhi wontumba. Ndi tye nando oya adhika koosa, ohaa vulu okukwathelwa oshimaliwa kombaanga opo ya vule okufumvika omusi gwawo.

Oshili sha simana opo omuntu wu kale wushi uuyelele wontumba mboka inaawu pumbwa okugandjwa komuntu gumwe uuna tashiya komapungulilo goye gopashimaliwa. Ino pumbwa oku gandja onomola ndjoka hayi kala ya shangwa kokakalata kombaanga oshowo ino pumbwa oku gandja onomola ndjoka ho longitha opo wu tale kombaanga yoye kutya oku na ingapi.

Uuna wa longo oshilonga shontumba aluhe oho pewa olupandu. Olupandu nduno oholu pewa pomaludhi gayooloka, nolundji olupandu nduka ohalu kala oshimaliwa. Ano uuna tolongele nande ehangano lyontumba, tolongele omuntu gontumba, oho pewa ofuto yoye komwedhi, moka ho pewa shiikololela kiilonga yoye mbi wa longa.

Aantu ohaya fala shoka yahala oku landitha komahala gomalandithilo hoka haya kala landitha po ashike shoka yahala oku landitha. Ohaku landithwa ihe iinima ngaashi oombutu dhomaludhi nomaludhi mbyoka aanafaalama ohaya landa opo yaka kune momapya gawo.

Oshimaliwa oshamukwati kashishi shamumoni. Uuna wamono oshimaliwa shontumba ino longitha po iimaliwa ayihe miinima yowala ihe landa iinima mbyoka yasimana, nuuna pwahupu oshimaliwa shontumba shipungula, shisiikilila opo wushilongithe ngele pweya uupyakadhi wontumba.

Ombaanga yaVenduka ohayi gandja oshimaliwa komahangano gwo maudhano opo shi kwathele omaudhano gaye komeho . Ohaya gandja nee oshimaliwa shontumba shoka tashi kwathele opo omaudhano ga pitithwe ,ethimbolimwe uuna ngoka asindana ohapewa oshimaliwa shoka etekeshi longitha nee shi a hala nenge shipungulwe

Osha simana unene ngele omuntu ta ngeshefa nenge ta landitha oshinima shontumba a tale ngele oshinima she oshi li ngaa muukwatya tawu vulu okulongithwa nongele iikulya ngaashi iiyimati a tale ngaa ngele inayi ola notayi vulu okuliwa kaantu. Uuna yaa li nawa a simana, opo omulandithi iinima mbyoka e yi kuthe po pehala lyomangeshefelo e teyi ekelehi e ta tula po yilwe iipe.

Uuna tolongitha ombanga yoNedbank oto vulu okuya mositola tolanda shi wahala etolongitha okakalata koye opo wu fute nenge wu pulemo iimaliwa yilwe peke mbyoka wahala.

Ombaanga yaWindhoek oyina iitayi oyindji moshilongo, ano konyala kehe mondoolopa omuna oshitayi shombaanga yaWindheok opo shininge oshipu kwaamboka haya longitha ompungulilo ndjika yawape okuyilongitha yaa ende iinano iile okuya komakule.

Ombanga yotango yopashigwana ohaku kala kuna omathigathano, hono omuntu ho vulu oku sindanamo sha. Omathigathano ngaka ohaga vulu oku ningwa pangodhi nenge paambapila, moka omuntu thimbo limwe oto yamukula nga nando omapulo gontumba ngele owa piti, oho sindana oshimaliwa nenge oshihauto nenge shimwe nga shina omupondo.

Aanangeshefa aashona osho wo aanene oyena uushina wombanga yotango yopashigwana moongeshefa dhawo, moka uuna omulandi ahala oku landa sha, ota vulu oku landa noka kalata ke kombanga.

Uuna tashi ya pelongitho osho wo okumona iimaliwa, omuntu owa pumbwa okukala wa kotoka, nowa pumbwa oku dhiladhila muule omikalo ndhoka tadhi vulu oku ku etele oshimaliwa meendelelo nenge tadhi kaleke po oshimaliwa shoye. Owa pumbwa okutota ndi tye nande ongeshefa moka to kala tongeshefa ngweye to imonenemo iiyemo nenge iilonga wu kale to futwa.

Momahala goma ngeshefelo nenge moostola ndhoka oonene, ohamu adhika uutemba mboka hawu longithwa kaalandi, opo ya tulemo shoka taya landa yo yaa humbate iinima peke.

Uuna to longitha ompungulilo yopombanda oto vulu okutumina omuntu kehe oshimaliwa kongodhi yopeke, ongele pamwe owu li kuushimba hoka wu li ko to longo oto vulu okutumina aakwanezimo lyoye kegumbo, opo ye ki ilandele omboloto yawo.

Momiti ohamu hongwa iitafula niipundi mbyoka hayi longithwa oku kuutumbwa oshowo oku tulako sha. Ohamu hongwa wo oombete hoka haku lalwa, nayilwe.

Epinganitho lyiimaliwa ohali ningwa konyala uunene mombaanga moka to gandja oshimaliwa shono ino hala nenge oshimaliwa shomoshilongo moka opo wu pewe oshimaliwa shomoshilongo shilwe wu vule wu ka longithe iimaliwa mbyoka uuna wu li moshilongo shaantu.

Oosikopa ,iipundi niitafula ohayi hongwa momiti ,nohayi landithwa opo aantu yi imonenemo iisimpo. Iinima mbika ohayi ka longithwa momagumbo oku kutuumba kiipundi ,oku tentekasha poshitaafula oshowo pungulasha moosikopa.

Gonale okwa tile oshimaliwa oshakwati ihe kashishi shamoni, shino osha hala okutya una wamono iimaliwa ayihe inoyi longithapo owala polwetho lumwe ihe pungula wo yimwe wukeyi longithe nale nenge wuyilongithe nawa nukeka.

Ehumo komesho sho lyeya, noongeshefa odha humu komeho nosho wo oompungulilo dho pashimaliwa. Mongashingeyi ino pumbwa we okuya kompungulilo opo wuka tume oshimaliwa nenge wukalande sha, ihe oto vulu okushininga nongodhi yoye yopeke. Ongodhi yoye yopeke oya pumbwa owala okukala yakwatakanithwa kumwe nompungulilo yoye opo yi shininge oshipu.

Momahala gomangeshefelo ohamu kala uutemba. Uutemba mboka wa nuninwa okuhumbata iilandithomwa mbyoka tayi landwa kaalandi. Shika osha ningi oshipu opo uuna omuntu talanda iinima oyindji a vule okuyihumbata nenge a vule okuyi tula mokatemba ye tu undula uuka sigo opeshina yi ka futwe.

Oombaanga nenge ndi tye oompungulilo dhopashimaliwa ohadhi gandja omikuli kaanangeshefa, opo ya tote po oongeshefa dhawo. Nomukuli nguno ohagu futwa muule wethimbo lyontumba ndyoka omuntu a pewa, opo a fute. Oha futu nee kwa gwedhwa oopelesenda dhontumba, opo ombaanga nayo yi mone ko sha komukuli ho.

Moositola ohamu adhika uutemba. Uutemba mboka hawu undulwa, opo omulandi a tule mo sha. Okatemba hoka ohaka undulwa ye omulandi ta tula mo shoka a hala sigo ya yi pomashina gomafutilo ta futu e ta zi mo. Uutemba wumwe owu uthwa okuza mo moositola nawumwe ihawu zi mo.

Mongashingeyi oongeshefa dhoka dhali dha tseyika owala koondolopa, odhili dheya momikunda. Naanamukunda oyeshi ningilwa oshipu kuyo opo ya thike pomahala gomangeshefelo, ya ka lande iinima yawo nuupu. Kaya londe we oolefa oondendeka nokufuta iimaliwa oyindji yindji muulefa, ihe osha ninga oshifupi kuyo okulanda iinima yawo.

Oto vulu oku sindana sha, uuna ho longitha ompungulilo ya Venduka. To vulu oku sindana oshimaliwa shontumba, nande oka kalata ko ku ka landa iikulya, nande ohauto yoye nenge egumbo.

Omiti ohadhi tetwapo, nonando uuna aantu taya tetepo omiti oya pumbwa oku keelela embugalo. Momiti ohamu hongwa iitaafula, iipundi oshowo oosikopa moka hamu pungulwa iinima.

Aantu mboka haya longitha ompungulilo ya Venduka, oha ya vulu oku ya momathigathano gontumba, moka haya ka monamo oshimaliwa shontumba, nenge ya monemo uukalata, uukalata woku ka landa iikulya, woku ka landa iikutu nayilwe wo.

Iimaliwa oyili omaludhi geli gaali inaayi faathana, opuna Iimaliwa iikukutu, opuna iimaliwa yomafo ngaashi moshilongo shetu Namibia iimaliwa iikutu otunamo gondola, itano, othilinga noondola dhili ntano, noondola dhili omulongo dhiya dhonale dhethimbo lyaSem. Tatukala tunamo iimaliwa yomafo, ethele, oondola omulongo, omilongo ntano.

Komahala gomalandithilo okomahala ngoka haku ka landithwa kehe shimwe shoka omuntu ta vulu okulanditha, moka tu na mo oongeshefa tadhi ngeshefa iizalomwa, tadhi ngeshefa iikulya, tadhi ngeshefa iilongithomwa mbyoka twa pumbwa okulongitha momagumbo getu kehe esiku. Ohayi kala nduno ya tulwa mongeshefa moka ya tulwa mo yi na oondando dha yooloka naantu ohaye ya okulanda.

Uuna toka talelapo koshilongo shontumba, iho longitha iimaliwa yokoshilongo sheni okulanda sha moshilongo shaantu moka wayi, ihe ohayi shendjwa moka to gandja iimalilwa yokoshilongo sheni, ngoye to pewa iimaliwa yomoshilongo moka wuli, opo wu vule okufuta nokulanda sha moshilongo shaantu, oshoka iimaliwa oya yooloka.

Omahangano goompungulilo ohaga humitha komeho oshilongo mpoka taga futu omaudhano, nenge nditye taya toto po omaudhano ngono aadhani taya ka kutha ombinga yo taya mono mo sha ngaa shawo. Okukutha ombinga muka otaya futwa ngele a sindana, ye tafutwa iisimpo ye mbyoka mbyono taka longitha sha mokukalamwenyo. Nokutula wo oshilongo ponkatu yili nawa.

Ehumokomeho sho lya uka komeho oshowo nomapungulilo gopashimaliwa taga humu komeho. Ino pumbwa okuya komapungulilo nenge nditye koombelewa hoka wa pungula iimaliwa yoye opo wu ka pewe ekwatho wu ka tume oshimaliwa, aawo. Oto shi ningi owala nongodhi yoye, to landula omulandu ngoka gwa tulwa po, e to tumu oshimaliwa shoye. Oto vulu wo okutala kutya kongodhi yoye okuna iimaliwa yi thiike peni nokupungula natango oto vulu okupungula nongodhi.

Iisimpo oya yooloka miilongo ayihe muuyuni, no yili ya simana noonkondo. Oyi li onga esimano lyombunda lyo ku yambapaleka oshilongo shontumba. Oha yi longithwa oku futa omuntu uua alonga sha, oyo wo ha yi longithwa oku landa sha shoka to vulu oku longitha. Ano yo yene oya simana.

Uuna to longitha oompungulilo dhopashinanena moka hatu pungula iimaliwa yetu. Owu na okukala wuli onga handa eli pomeya, oshoka ookalyamupombo otaya kambadhala okukengelela aantu mboka taye ya tumine uuutumwalaka uufupi wopangodhi nenge ye ya dhengele, ya gandje oonomola dhawo dho koompungulilo. Yo ya kuthe ko iisimpo yawo mbyoka ya pungula. Onkene ouna okukala wa kotoka opo waa kanithe eliko.

Omukuli oguna ngaa uuwanawa nuuwinayi. Omukuli gokomapungulilo ohoyi ngaa komapungulilo e to pewako oshimaliwa shontumba shoka wa hala okulongitha meendelelo. Ohadhi futwa ihe muule wethimbo we li pewa

Nonando iisimpo oya simana mokukalamweyo kwetu, oyi na omaupyakadhi ogendji. Iisimpo mbika ohayi vulu oku eta iiya pokati kiilongo niilongo. Iimaliwa noho ohayi vulu oku eta aantu ya ikuthe oomwenyo, moka taya komdjele nande oshimaliwa shontumba nenge nditye taye yi longitha pambambo. Iimaliwa mbino ohaya vulu oku ka landa omalovu/iikolitha, yo taya ka ninga iinima iiwinayi konima sho ya nu.

Omahangano goompungulilo ohage shi ningi oshipu, opo aantu ya lande iitukutuku yawo taya longitha oompungulilo dhawo. Shino ohaye shi ningi nduno taya tala ngele omuntu ngoka okwa adha ngaa okupewa ye ta pewa iimaliwa nenge ndi tye ehangano lyompungulilo tali ka futila ko ohauto ndjoka ye ta futu kehe omwedhi, opo a fute iimaliwa yaantu.

Oongeshefa ngele tadhi landitha iilandithomwa yadho oha dhi vulu oku kuthako kondando yoshimaliwa shoka sha pumbwa oku landwa oshilandithomwa shontumba. Ohaye shiningi nelalakano opo ya gandje ompito kaalandi yawo ya lande oshinima kondando yili pevi yo yiihupithile po sha ngaa shoka shayo taa vulu oku landa ishewe shilwe.

Iilongo ayihe muuyuni muka oyina iimaliwa yawo ihe iimaliwa mbyoka inayi faathana nongushu kayithiike pamwe. Iilongo yilwe oyina ongushu yiimaliwa yili pombanda nayilwe oyina ongushu yiimaliwa yili pevi. Onkene oshilongo kehe oshapumbwa oku kala shina iimaliwa yili pongushu yayo, opo aakwashigwana ya vule okulongitha iimaliwa mbyoka okulanda iinima yawo nokwiikwathela ngaa moompumbwe dhomonkalamwenyo.

Oompungulilo dhopashimaliwa otadhi kwatha aalongwa nenge Aanasikola okupewa omikuli opo ya tsikile okuya kosikola yeki ilongele shoka ya hala. Onkene aalongwa mboka itaya vulu oku ikwatha yoyene pashimaliwa nenge kayena omazimo taga vulu okuya kwatha otaya vulu okuya etaya pewako omukalo goku kiilonga etaye gu futu ngele ya mana.

Omapungulilo giimaliwa ohaga vulu okugandja omakwatho kaantu yooloka. Mono taya vulu okugandja ekwatho lyopashimaliwa ndono tali vulu okuka longithwa moshinima shontumba. Ohaya vulu wo okukwatha aanasikola opo yaka futilwe oosikola dhawo shono taye shi gandja onga omagano.

Uuyelele awuhe wunasha nomapungulilo goye goshimaliwa owoye mwene. Ino pumbwa oku wu lombwele nande omuntu gumwe. Nuuna wa koneke kutya opuna uungangala tawu longithwa lopota. Ano lombwele mboka taya longo moompungulilo opo yeku kwathele. Ino gandja sha shinasha nuuyelele womapungulilo go pashimaliwa.